Abantwana besikolo abayisithupha bahlezi ezitulweni begombolozele itafula, omunye uhlezi esitulweni esibomvu , bagqoke ama uniform alombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Abantwana abancane abesikolo bayenze udwendwe bephiwa okokunatha eceleni kulabafazi ababili abahlezi phansi njalo kulomama ohlezi phansi ethwele umntwana, omunye umile egqoke isigqoko esiluhlaza ethwele njalo umntwana.

Abantwana kanye labo mama ababili babambene izandla beyenze isigombolozi. Abanye abantwana bagqoke ama uniform abanye bagqoke izigqoko zangekhaya.

Kulabantwana abathathu abangabafana basekilasini, bame eceleni kwezitulo lamabhentshi bagqoke ama yunifomu ayibhulu omunye wabo uthwele isikhwama sesikolo.

Abantwana besikolo bayahambahamba, abanye bahamba eceleni komduli oyakhwe ngezitina ezibomvu. Omunye njalo ubambe ikhanda ngesandla esisodwa.

Abantwana besikolo baphandle kwamakilasi, abanye bahlezi emabhentshini, omunye uyahambahamba abanye bathwele amanditshi, omunye wabo kagqokanga iyunifomu njengabanye.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini. Amankazana agqoke amayunifomu ayiblue, abafana bagqoke amayunifomu ayigrey. Phambili kuhlezi abantwana abathathu, abafana ababili kanye lenkazana eyodwa.

Umntwana wesikolo ulunguza ekilasini ngefasiteli. Uthwele isikhwama esimnyama njalo ugqoke iyunifomu eyibhulu. Phambikwakhe kulabantwana besikolo abahambahambayo.

Abafana ababili abagqoke amahovorosi ayi-blue kanye lezikipa ezilombala wethanga balungisa ama parts emota. Eceleni kwabo kulemota ebomvu.

Abantwana besikolo bahlezi phakathi kwesakhiwo bonke bagqoke izikipa ezimhlophe ngaphandle koyedwa ogqoke isikipa esimnyama. Phambi kwabo kume ijaha elithwele imayikhi.

Abantwana besikolo bahlezi etafuleni. Badla i rayisi. Bagqoke amayunifomu alombala oyibhulu. Badla irayisi ngama forogo. Omunye wangikhona udla emganwinwi olombala obomvu.

Abantwana besikolo babuthene phandle .Bahlezi phansi, abanye bame ngemva kwabo njalo kule phetshana elimhlophe elibhalibhaliweyo. Phambili kwabo kume umama othwele imayikhi.

Abafana badlala ibhola lezandla. Bagqoke amayunifomu ayi blue. Omunye usemoyeni utshaya ibhola ngesandla. Eceleni kulethende elimhlophe.

Abantwana besikolo bahlezi phansi, ngaphansi kwesihlahla. Phambili kwabo kulombalisi othwele imayikhi. Iyunifomu zabafundi zilombala omhlophe. Abanye bagqoke amajesi alombala oluhlaza.

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni ezimhlophe kanye lamayunifomu abo amhlophe. Bakhangele amalephuthophu. Eceleni kwabo kulombalisi ogqoke izembatho ezimhlophe .

Abafundi bayahamba hamba phakathi kwesikolo. Phambi kwesakhiwo kule flag elemibala etshiyatshiyeneyo njalo eceleni kulamadoda amileyo.

Amabhuku esikolo aqoqwe kahle. Aqoqwe emashelufini phezulu kulamabhuku eBiology alombala oluhlaza ngaphansi kulamabhuku eChemistry.

Ubaba uthatha impikitsha abantu abamileyo. Kulomama ogqoke isigqoko esibomvu. Eceleni kwakhe kume umuntu ongubaba. Bami eceleni kwephetshana. Phambi kwabo kulabantu abahlezi ezitulweni.

Umnyango we tea room ubhalwe I number 026 ,ibhalwe ngamabala alombala oluhlaza phezu kwephepha elimhlophe ,eceleni kulomduli opendwe ngombala owethara.

lnkazana egqoke isigqoko esimnyama ime eceleni kwezindlu. Izindlu ziyakhwe ngezitina ezibomvu njalo zilophahla olubomvu ngemva kwazo kulezihlahla ezilombala oluhlaza.

Phakathi kotshani oluhlaza, kulokuyindlela okuncane okuyakhwe ngesamende esibomvu. Phambili kulesakhiwo esakhiwe ngezintina ezibomvu. Njalo kuhamba ubaba wesilisa.

Isakhiwo esiyakhwe ngezitina ezilombala olithanga. Kulegedi eliyenziwe nge nsimbi nsimbi, ngaphambili kulamahlamvu alombala oluhlaza.